Adawu agarranno, adawu agarraanoti yineemmoti mite dagaha woyi mitu qansichiha qoososi agartanoreetinna mitu qarrinni gatisanoreti.

Kalaqonna qoxeessa ,kalaqonna qoxeessaho yineemmo mereero lowo badooshino hoogiro kalaqote yineemmohu manna ikkanna qoxeessaho yineemmohu kayinni hakku qoxeesira heeranoreti

Minenna gallanni mine mineho yineemohu kinchunna woyi haqqunni minnoonniha calla ikkanna gallanni mineeti yineemohu kayiinni mannu saada babbaxxinori afamanno baseeti

safote latishsha safote latishshaati yineemmohu mitto looso loosate mixo fushshine konne looso loonseemmo yine hedo assiniro hakkoye safote latishshaati yineemmo.

Umu dananicho umu dananichooti yineemohu manichu beeti aana umoho afamannoha ikkana kuni dananchino lowo horo aanno lawishshaho manchoho qiidunni daanno dhibbinni arrishshote daanno dhibbinni woleno kori lawannorii gatisannoho.

Poletika poletikaho yineemmo woyite mitte dagate gambooshe gashaano gashanno mannanna gashinayi higgete bude ikkanna hakkuyi aanano mitte daga hakkuyi politikaho hirante galtawo ikkiro hattee poletiku gashooteeti yinanni

Hodhishsha. Hodhishshaho yineemmohu manchu beetti seeda yannanni woyi seeda yanna horoonsire haranno doogo yannasi horoonsire shiima yannanni iillanno gede assannoha hodhishshaho yinanni.

Egenshshisha egenshshishaho yineemohu mitoricho anifoomokiricho affissiisate yine mite basera xalinnoniha la'ine afi'neemoha egenshshishaho yinayi

Amma'no. Amma'note yineemmohu kunirichi anera togoore loosannoe hasiroommoricho wonshannoe hedo'ya gede ikkannoe qarra'ya tirannoe yine hexxineemmoha baalanka amma'note yinanni.

agatto agattote yineemmowoyite lamu dani agatto no shaqqado agattonna kaajjado agatto no shaqqado agattooti yineemmori kalaqamunni afi'neemmota ikkitanna kaajjadote yineemmoti kayinni manchu loosinote.

Mini uduunne, mini uduunneeti yineemmohu, mini giddo horoonsi'neemmohu ikkanni duuchu horo aannohanna duuchu danira hasiissannoha mini uduunnichooti yineemmo.

amma'no amma'note yineemmoti anera konnericho aannoe anera hedoommoricho wonshannoe yine hexxo assi'neemmore baalankanni amma'note yinanni.

Muronna laalo. Muro yineemmoti duucha horo uyitannota ikkitanna laalote yineemmoti kayinni murotewiinni afi'neemmota ikkite eo uyitannonkete.

Seesa, seesaho yineemmohu mittu manchi uddireno seessara dandaanno buudheno seesa dandaanno coyireno seessara dandaanno.

Daddalo daddaloho yineemmohu lamu manni woy lamu mannira aliidi manni xaadanno xaadooshshe ikkanna mittu uduunne gatihu kayinni birra shiqishe uduunne birrunni soorri'nanni doogo daddaloho yinanni

Hijaara hijaaraho yineemohu haqquni woyi kinichunni loonisoonniha ikkana kuni hijaaru Duucha horora loosi'nooni mitte galate mitte woleho uyine horo afirate

hayyonna bude hayyo yineemmowoyite mittu afino manchi babbaxxino manna lawishshaho mittu araari mereero ofolle hayyo coyiranno ikkiro hayyo yineemmo budeho yinemowoyite mitte daga umise baxxe baxante uurrisidhino budeeti.

Egenshiisha egenshiishaho yineemohu mitte uurrinsha mittoricho kulate hasidhinoricho hakoye mitte basera massite xalliteenna duuchu manni afiranno egenshiisha egenshiishaho yineemo

sumuda:- sumudaho yineemmohu mitte basera seesiinsse woyi biifinsse lonsoonniha ikanna kuni sumudu marre daa'antanniho yaate

daganna maate daga yineemmo woyite duucha dagate gambooshseeti ikkanna maatete yineemmoti mitto mine heeranno mannaati

Sumuda sumudaho yinemmohu mittu quchumira woyi basera afamannoha ikkanna seessiinsenna biifinse loonsoonniha mitte dagata ayiimmase xawisannoha sumudaho yinanni.

Seensille, seensilleho yineemmorichi mitu manni woy duuchu manni la"ate illete biifare baxisannoricho assi'ne leellisha biinfilleho yinanni.

Mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu Babbaxxino dani uduunnicho ikkanna kuni uduunnichino babbaxxitino yannara Babbaxxino hirora horonsi'neemmoha mini uduunneeti yinanni

Borrote uduunne borrote udunneeti yineemmohu mitte biirora woyi mittu loosiwa borroye calla horonsi'neemmo uduunnicho borrote udunneeti yineemmo

Seesa seesaho yineemmohu mittoricho illete leellanno gede woyi duuchu manni daa"atanno gede assine biifinsanni gara seesaho yinanni

Poletika poletikaho yineemohu gashshaano mitte daga woronsaanni nootera affinohanna amaddino coyee sayiisate wo'naaltanno doogo poletikaho yineemmo

Koatte, koattete yineemmoti babbaxino dani uduunninni loonsannita ikkitanna manchu beettira lekkasi aana iillanno qarra gargara dandiitannota koattete yinanni.

Faashine, faashinete yineemmoti mite yanna giddo haaro ikke daayinoha duuchu manni horonsirano ikkiro hattene faashinete yineemmo

Daganna maate daganna maatete yineemmote mereeri mannu kiiro badooshshi callu heeranna dagate yineemmohu duuchu woy baatinyu manni gambooshshe ikkanna maatete yineemmoti kayinni shiimu manni gambooshsheeti

Mini uduunne mini uduunne yineemmohu mini giddo horoonsi'neemmoha ikkanna kuni uduunnichino babbaxitino horo aankera dandaannoha ikkanna mini uduunnichooti yinanni

Looso, loosoho yineemmohu mitu manchi heerate sagale afirate lophatenna hedinore wonshirate loosanoha baallanka loosoho yinanni

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yineemmohu woyte bunu mineti yineemmohu buna anganni mineti, sagalete mineti yineemmohu kayinni hurubaxinanni mineti.

Biiffisa, bushanoricho ilete giwisinoricho, manna giwisinoricho dancha gede assine ilete biiffano gede halchishano gede assine shiqinsheemmo gara biiffisate yinneemmo.

Adawu agaraano. adawu agaraanooti yineemmoti mitte gosata qoossonsa kisantannokki gedenna qansichu qarramannokki gede qarra hootannore adawu agaraanooti yinani.

Politika, politikaho yineemmohu duuchu afantino manni mitte daga gashshate woy mitto mancho raga giwinoha raga qolate horonsidhannoha politikaho yineemmo.

Bohaaranni mereerisha jaalu jaalu ledo baxilaanochu baxilaanichote ledo hattono wole daa'ataano biifinise loonisoonni darigga hadhe yanna sayisanni milli yitanno base booha arishu mereerishaati yinanni

Mini uduunne mini udunneeti yineemmohu mini giddo horoonsi'neemmo uduunnicho ikkanna kuni uduunnichi babbaxxitino horo aara dandaanno

Superimaarkeetete mirte, superimaarkeetete mirteeti yineemmoti jawa eo afidhinno mirte ikkitanna dancha biifino uduunnicho afi'nanni baseeti.

daganna maate, daganna maatete yineemmori mereero mannu kiiro badooshshi callu no, dagate yineemmoti lowo daga ikkitanna maatete yineemmoti kayiinni shiima daga gambooshsheeti

Mininna dubbu saada, mini saadati yineemmoti, mini giddo afantanotta ikkittanna ,manchohono dancha horo uyittanoreti, dubbu saadati yineemmoti dubbu giddo afantanotta babbaxitino gaxigallati.

Agatto, agattote yinneemmoti lamu danni agatto no, shaqqado agattonna kaajjado agatto ,shaqqado agattoti yinneemmoti kalaqamunni angeemmo agatto ikkittanna kaajjadote yinneemmoti mannu loosinote.

Mininna biirote uduunicho ,mininna biirote uduunicho yinneemmori mereero lowo badooshi no, mini uduuneti yinneemmori mini giddo babbaxino garinni horonsi'nanniha ikkanna, biirote uduunicho biirote manni horonsiranoho.

Maxaaffa, maxaafdate yinneemmoti mitu egennami woyi egennamu baalu wodaninsara leelinore hakkino saenna wolu manni coyira affinore hakkinino aane noo manni affano gede duuntano base maxaafaho yinnanni

Godo'le godo'lete yineemmoti duuchu manni gamba yee godo'lanno godo'le ikkitanna tini godo'le baxillenna gambooshshe leellishshannote.

Sicconna badooshe, siccoho yinneemmohu mite dagatta ayimmase xawisanohanna mite dagaha balchooma xawisanoha siccoho yinnanni

Superimaarkeetete mirte, Superimaarkeetete mirteeti yineemmoti mitto hasi'noommoha dancha uduunnenna xu'mino uduunnicho afi'neemmo baseeti yaate.

Hayyonna bude, hayyote yinneemmorichi mitu woyi egennamu wole manna hayyotenni hayisate budeho yinneemmo woyte kayinni mite dagara balchoomase woyi atimmase xawisano

Daddalo daddaoho yineemmohu mittu ragi uduunnicho qixxeesseenna mittu ragi kayinni birra qixxeesseenna uduunne birrunni soorri'nanni doogo daddaloho yinanni

hayyonna bude hayyonna bude yineemmohu mitteenni amadame harannoha ikkanna hayyote yineemmohu egennaammu manchi coyeeranno coye ikkanna budeho yineemmohu kayiinni mitte dagaha balchoomase xawisannoho.

Hodhishsha ,hodhishshaho yineemmohu seeda yannanni haranoha manchu beetti hodhishshu shiima yanna giddo masse iillisha dandaanohanna manchu beettira dancha horo aanoha hodhishshaho yinnanni.

Daddalo daddaloho yineemmohu lamu manchi mittu uduunnicho shiqisheenna mittu birra adhe daye udiinnicho ee birraho soorriranno gara daddaloho yinanni

biifisa biifisate yineemmorichi illete bushinoricho woyi dana bainoricho seekkine danchu garinni xu'minse biifinse woyyanno gede assineemmo gara biifisate yinanni.

Muronna laalo muro yineemmoti duucha horo afidhinota ikkitanna laalo kayinni murotewiinni afi'nannite. Eonkerano dancha e'o afidhinote.

Amma'no, amma'note yineemmoti duuchu dani amma'no no manchu konnericho assannoe anera hedo'ya wonshannoe yee amma'ninoha baala amma'note yinanni.

hayyonna bude hayyonna bude yineemmohu lamunku mitteenni harannoha ikkanna hayyote yineemmohu kayiinni busule woyi egennaamo manchooti budeho yineemmohu kayiinni mitte dagara balchoomase xawisannoho.

Maashinubba, maashinubba yinneemmoti duucha maashinubbate gambooshe ikkittanna tini maashinubbano babbaxxitino horora loonsonnita maashinubbate yinnanni

Faashine, faashinete yinneemmoti mitu diri giddo woyi mite yannara giddo haaro ikke daayinoha hakkoe mannu duuchu harunsiha ikkiro faashinete yinnanni

Daddall, daddalo yinneemmohu mitu ragi uduunnicho shiqisheenna gatino ragi kayinni birra shiqqishenna uduunnichonna birra soori'nanniha daddaloho yinnanni.

Maxaaffa. Maxaaffate yineemmoti duuchu egennaammi wodaninsara noore woyi manna xa'mite affinore duunte wortanno base maxaaffaho yinanni

Baadi xagga baadi xagga yineemmoti mannu baadinni ka'e fayyimmate mine harikkinni babbaxxitinota muro horoonsire hakkuyi dhibbinni gatanno doogga baadi xagga yinanni

Borrote uduunne borrote uduunne yineemmorichi mitte biirora ikko woyi mittu rosi mine mitto looso loosate horoonsi'neemmo uduunnichooti

egenshiishsha egenshiishshaho yineemmohu mitte urrinsha hattee uurrinshate giddo noo mannira woyi loosu kaayyo hasiranno mannira fushshite mitte basera xallitannoha egenshiishshaho yineemmo.

koatte koattete yineemmoti manchu beetti horonsirannoha ikkanna lekkasi gawajjantannokki gede lekkasi qarrunni agadhate horonsirannorichooti.

Bunu minenna sagalete mine ,bunu mineti yinneemmo woyte bunna angeemmo base ikkittanna sagalete mineti yinneemmo woyte kayinni burubbaxineemmo woyi saga'lineemmo mineti

Sagale. Sagalete yineemmorichi babbaxxino daninni qixxeessinoonnita ikkitanna manchi beettirano ikko hattono saga'lanno baalira horo uyitannote.

giwirinna giwirinnaho yineemmohu manna ikkanna kuni manni mannu loosiranno garanna hiitte yanna loosirannoro hiitto asse loosanoro kulannoha giwirinnaho yinanni.

Hijaara ,hijaaraho yinneemmohu kinchunni woyi haqqunni loosaminoha ikkanna kone hijaara loosanohu manchu beetto calla ikkinotta kulanoha hijaaraho

maashinubba maashinubbate yineemmoti kiironsa lowota ikkitanna tini maashinubba babbaxitino horo uyiitara loonsoonnite lawishshaho bunu maashine no uduunnu maashine no duucha looso loosa dandiinanni.

Hayyonna bude, hayyonna budeho yinneemmohu amadisiisame harannoha ikkanna ,hayyo yaa hayyisanno manchootinna afino manchooti, budeho yinneemmohu kayinni mitte dagara balchoomase xawisannoho

Maxaaffa maxaafaho yineemori babbaxitino egennaami xaadinonisarenna woyi ikkinore Hedonisanni buriqinore baalare mitte duunora duunite sayisannoreeti

amma'no amma'note yineemmoti mitturichi anara konnericho aannoe aneta hedo'ya wonshannoe yine amma'nineemmoha baalankanni amma'note yinanni.

Roso, rosoho yineemmohu lamu dani manni xaade yineemmo woyiiteno rosiisaanchunna rosaano xaaddeenna rosiisaanchu afirino egenno rosaanote saayiisanno hayyo rosoho yinanni.

Agatto agattote yineemmo woyite lamu dani agatto no mitte shaqqado agattonna layinkiti kaajjado agattooti yineemmoreeti shaqqado agattooti yineemmoti kalaqamu agatto ikkitanna kaajjadote yineemmoti kayinni

Afantino gashaanonna annuwa ,afantino gashaano nna annuwaho yinneemmori mite gobba gashiitinore woyi afantinore ikkittanna kuni afantino gashaanonna annuwaho yinneemmori dancha looso loosse saino annuwati

Hara, daa'attonna darama, hara yineemo woyiitte hee'nooniwinni ka'ne haratte, daa'attotte yineemo woyiitte mittoricho la'atte woyi maala'latte, daramatte yineemo woyiitte kayiinni hee'nooniwiinni ka'ne ba'atte.

Minenna gallanni mine, mineho yinneemmohu haqqu woyi kinchunni loonse calla agurroommoha ikkanna ,gallanni mineeti yinneemmohu kayinni mannuno saadano mini uduunino heeranowaati

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yineemmohu eo afi'neemmo looso ikkanna bunu mineeti yineemmohu buna anganni ikkanna sagalete mineeti yineemmohu hurbaaxxineemmo baseeti.

Baadi xagga, mannu no bayichinni faayyimate minira ha'rikkinni baadi xaggicho woyi muro hattono babbaxxinore horonsire afirano faayyimate garaati

Muronna laalo, muronna laalote mereero noohu badooshu lowohano ikka hoogirono laalote yinneemmoti murotewinni afi'neemmote, muro nooyikkiha laalo heedhe didandittano.

Super marketete mirte. Supermarkeetete mirteeti yineemmoti lowo ayirrinye afidhinotenna dancha orjinaale uduunne afi'neemmo baseeti

Sumuda, sumudaho yineemmohu mitte basera leellannowa leellanno gede assi'ne biifinse xu'minse loonsoonniha sumudaho yinanni

Suppermaarkeetete mirte, suppermaarkeetete mirteeti yineemmoti duuchu manni hasi're marannotanna danchu woy biifino uduunnichi afamanno base suppermaarkeetete mirteeti yineemmo

Sagale, sagalete yinneemmoti duuchu garinni qixxeesine shiqinshanitta ikkittanna tene sagale hudete woyi wolqa afirate saga'lineemmote

Mininna dubbi saada, mininna dubbi saadati yinneemmote mereero lowo badooshi no, mini saadati yinneemmoti mini giddo afantanotta ikkittanna dubbu saadati yinneemmoti kayinni gaxigallate

tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshsheeti yineemmohu duuchu manni horotenni xaade konni widoonni hige mimmitunnita hedonsa soorridhanno garanna soorridhanno doogga tuqu xaadoosheeti yinanni.

Muronna laalo, muronna laalote yinneemmorichi muro heedhu kawa laalono heera ghasiissate, muro nooyikkiha laalo heedhara didandittano ,muronna laalo mitteenni heerano

Amma'no, amma'note yineemmoti mittu manchi anera qarra kuni turaaera dandaannoe, ane gatisaeera dandaanno anera hasiroommoricho a"era daandaae yee hexxo assirannoha baalanka amma'note yinanni

Hara daa"attonna darama, harate yinneemmoti hee'noommowinni ka'ne harate, daa"attote yinneemmoti kayinni mittoricho la"ate woyi maala'late, daramate yinneemmoti kayinni baseteni ka'ne ba"ate.

Odoo odoote yineemmoti balanxe anfoommoricho afinoki mannira afanno gede assine kulleemmo hayyo odoote yinanni

Muro, murote yineemoti kalaqamaho baalaho hasiisanotte mu'ro nookiha kalaqamu heere didandaano konni daafira kalaqamaho badhete miqicho murote yinanni.

Dganna maate. daganna maatete yineemmoti mereeronsa mannu kiiro badooshshi calla heeranna dagate yinemmoti lowo manni gambooshsheeti maate yineemmoti kayinni shiimu manni gambooshsheeti.

Odoo. Odoote yineemmoti balaxe afinoricho mittu manchi woleho odeessanno woyi sayisanno hayyo tenne odoote yinanni.

Seensle seensilleho yineemohu wolu qaalinni biifisa ikkana seensille yineemorichi mittoricho xu'minse manichu illera xu'minse leelishshate

Seensille mittoricho xu'manno gede biifanno gede illete leelle halchishanno gede assine biifinsemmoha seensilleho yineemmo.

Seesa, seesaho yineemmo woyte mittoricho biifisate, hakkiicjinino saeenna seesaho yineemmo woyte udi'neeno seensay buudhi'nenno seensay duuchu garinni seenseemmoha seessaho yineemmo

Faashine faashinete yineemorichi mitu diri gido woy mite Yana gido haaroricho Ike dayiinoricho baalu mannu harunsani noricho faashinete yinani

sagale sagalete yineemmoti duuchu garinni loonse shiqinshannita ikkitanna tini sagale manchu beettira duucha horo uyiitannota sagalete yinanni.

Godo'le, godo'lete yineemmoti duuchu dani manni woy duuchu dani manni xaadeenna gamu qeeleenna gamu qeelame, qeeli ragi afansha adhannota godo'lete yinanni.

Mininna biirote uduunnicho. Mininna biirote uduunnichooti yineemmohu minu giddo horo aannoha ikkanna biiro uduunnichooti yneemmohu kayinni biirote calla horonsi'neemmoho.

daganna maate daganna maatete yineemmorichi lowo badooshshino hoogiro mannu kiiro badooshshi no dagate yinemmoti lowo manni gambooshshe ikkanna maatete yineemmoti kayinni boodu manni gambooshsheeti.

Mini saadanna dubbu saada mini saada yineemmori mini giddo horoonsi'neemmorenna mannu ledo xaadde heedhannoreeti dubbu saadaati yineemmori dubbu giddo heedhannoreetinna gaxigallate yineemmoreeti

Siconna badooshe Sicoho yineemo woyite mitte dagaha ayimase xawisanoha ikkana kone ayimase xawishira baatoshe baate abbitannoha sicoho yinanni

Sumudaho yinannihu mitte dagara woy mitte basera leelano basera loosaniha ikkanna kunni sumudu mitte dagara biifilleho woy seesilleho horoosi'naniho yaatte.

Politika, poletikaho yineemohu mittu gashaanchi woy mittu harunsitanni noosi dagara konne afinno coyeenna woy daga ama'nitte adhittanno gede mittoricho xawise kulanno dooga poletikaho yinanni.

Kalaqonna qooxeessa, kalaqote yineemohu kalaqama ikkanna qooxeessaho yineemohu kayiinni kalaqamu heeranno baseetti, qooxeesu nookiha kalaqo heedhe didandiitawo, kalaqo nookiha qooxeesu heere didandaano.

Giwirinna Giwirinaho yineemmohu manna ikkanna kuni mannino loosiranno manni maa loosirannoro hiitto assire loosirannoro hiitte yanna loosirannoro kulannoha giwirinnaho yinanni.

Looso loosoho yineemmohu mittu manchi lophote sagale afirate uduunne ikko babbaxxinore hidhate yee loosannoha baalanka looso loosoho yinanni

Minenna gallanni mine, mineho yinneemmohu haqquni woyi kinchunni loonsonniha calla ikkanna ,gallanni mineti yinneemmohu hattono kinchunni loonsoniha ikke manna giddosi amadaminoha minenna gallanni mineti yinnanni

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mineeti yineemmo woyte lamunku eo afi'nanni minna ikkitanna bunu mini buna calla anganniwaati, sagalte mini kayiinni saga'linanni baseeti.

Afantino gashaanonna annuwa ,afantino gashaanonna annuwaho yinneemmori mite daga gashitinorenna woyi gashite saino annuwati

muronna laalo murote yineemmoti duucha horora horonsi'neemmotanna duucha horo uyiitannonkere ikkitanna laalote yineemmoti kayiinni murotewiinni afi'neemmote.

Egenshishsha, egenshishsha yinneemmo woyte mite uurrinsha baxxeyo coye leelinokki mannira leelishatenna hakku mannu hasirinoricho afirate fushite mittowa xalittanoho

seesa seesaho yineemmohu mittoricho dagate leellanno gede biifaho gede assine seesiinseemmo gara seesaho yinanni.

Sicconna badooshe, siccoho yineemmohu mitte dagaha ayiimmase balchoomase worbimmasenna dhaggese leellishshannoha ikkanna kuni sicci lowo baatooshshe baantonniha xawisanno.

seensille seensilleho yineemmohu mittoricho biifinse woyi illete leellanno gede assine worranniha seensilleho yinanni.

Maashinubba. Maashinubba yineemmoti kiirose lowota ikkitanna tini maashinubba babbaxxitino horora horonsi'neemmotenna babbaxxitino horo afi'neemmote

Daddalo. Daddaloho yineemmohu mittu ragi uduunnicho qixxeesseenna mittu ragi kayinni birra ee konne uduunnichonna birra soorriranno doogga daddaloho yinanni

Muronna laalo, murote yineemmoti duucha horo afidhinota ikkitanna laalote yineemmoti kayiinni mutotewiinni afi'neemmote duucha eo uytankera dandiitannote.

Agatto, agattote yinneemmoti lamu dani agatto no, shaqqado agattonna kaajjado agattooti, shaqqado agattooti yinneemmoti kalaqamunni angeemmo agatto ikkanna kaajjadote yinneemmo agatto mannu loosino agattoti

looso loosoho yineemmohu manchu heerate lophote sagale afirate mannuni taalate loosannoha baalanka loosoho yinannanni.

Daddalo, daddaloho yineemmohu mittu manchi uduunne shiqisheenna layiinki manchi kayiinni birra shiqisheenna uduunnenna birra soori'nanni gara daddaloho yinanni.

hijaara hijaaraho yineemmohu haqqunni woyi kinchunni loosaminoha ikkanna konne hijaara loonseemmohu babbaxxitino hajoraati lawishshaho mitte heerate woleho uyine eo afirateeti.

godo'le godo'lete yineemmoti lame gaamo woyi lamete aliidi gaamo xaaddinowa godo'le assiteenna mitte qeelanteenna mitte qoeeltanno base godo'lete yinanni.

Ko'atte, ko'atete yineemoti lekkate wodhineemotta ikkitanna tinni ko'atte manchu beettira iilanno qarra garigartannota ko'atette yinanni.

Hayyonna bude ,hayyote yinneemmoti egennamu manchi afi'nokkirura leellishanoha ikkanna ,bude yinneemmohu kayinni daga hasaabe ikkonke yte wodhitinoho ayimmansa kulanorichoti.

Muronna laalo, muronna laalote yineemmori mereeronsano lowo badooshshi hoogirono mutotewiinni laalo afi'nay, laalotewiinni eo afi'nay.

Odoo, odoote yineemmoti mittu manchi babbaxxino garinni balaxe afirinoricho hakkoye afi'nokki mannira saayiisanno gara woy odeessanno gara odoote yinanni.

Muro, murote yineemmo woyte kalaqamahono ikko manchu beettira lowo horo afidhinote muro nookkiha manchu beetti hee're didandaanno, muro manchi beetti saga'lateno ikko babbaxxino xaginatira horonsi'rara dandaanno.

Muronna laalo. Muronna laalo yineemmoti mereeronsa lowo badooshshino hoogiro laalo murote wiinni afi'neemmote. muro nookki laalo heedhe didandiitanno.

Agatto, agatto yinneemmoti lamu danni agatto ikkittanna shaqqadonna kajadote yinne beenkeemmo ,shaqqadote yinneemmoti kalaqamu agatto ikkittanna ,kaajadote yinneemmoti kayinni manchu loosinote

Sagale, sagale manchu beetira lowo horo afidhino sagalete yi eemmo woyte mittu manchu sagale nookkiha hee'rara didandaanno konni daafira sagale manchi beettira ikko saga'lawo kalaqamira horo afidhinote

Mininna biirote uduunnicho, mininna biirote uduunnicho yineemmohu mini uduunnichi mine afamannoha ikkanna, biirote uduunnichooti yineemmohu biirote calla afamanno uduunnichooti.

Mini uduunne, mini uduuneti yineemohu lowo horo afirinno uduunichooti. kuninno babbaxinno biifiliranna babbaxitinno horora yine ganba assine duunoomo uduunicho mini uduunichooti yinanni.

Hara, daa"attonna darama, harate yinneemmoti mite baseni ka'ne fule harate, daa"attote yinneemmoti mittoricho la"ate woyi maala'late, daramate yinneemmoti kayinni mite basenni ka'ne ba"ate

Giwirinna Giwirinnaho yineemmohu duucha horo afirinoho Kunino xeenu yannara horonisi'nanniha ikkanna safote Latishsha ikkanna giwirinnaho yineemohu danicha horo afirino

roso rosoho yineemmohu lamu manni xaade woyi rosiisaanchunna rosaano xaaddenna rosiisaanchu rosaanote afirino egenno beehanno doogo rosoho yinanni.

Muuziqa, muuziiqaho yineemmohu babbaxxitino huuro aannoha ikkanna konne muuziqa horronsi'neemmohu maganote basera ikko babbaxxino jilu noo basera horonsi'neemmoho.

roso rosoho yineemmohu lamu babbaxxitino manni woyi rosaanonna rosiisaano xaadde rosiisaanchu afirino egenno rosiisaanote sayisanno hayyooti.

Looso, loosoho yineemmohu mittu manchi heeshshosi soorrara woy lophote woy sagale afi'rate yee loosannoha baala loosoho yinanni.

hodhishsha hodhishshaho yineemmowoyite seeda gobba mannu lekkate haranno base shiiima yanna calla horoonsire manna hasirinowa yannatenni masse iillishannoha hodhishshaho yinanni.

Muto, murote yineemmo woyte manchu beettira badhe miqicho ikkitanna muro nookkiha manchu beetti hee're dandaannokkita ikkitanna muro manchu beettira ikko kalaqamu baalaho uytaati horo duuchate.

Hara, daa"attonna darama, harate yinneemmoti hee'nonni baseni ka'ne wolewa harate, daa"attote yinneemmoti mittoricho daa"attate woyi maala'late, daramate yinneemmoti hee'noniwinni kae ba"ate

Owaante, owaantete yinneemmoti mitto hawaaxamino manna woyi qarramino manna mangiste woyi mangistete worooni nooti mite uurrinsha kaa'littano mannati

godo'le godo'lete yineemmoti lame gaamo woyi hakkiichinni saino manni godo'lannowa ikkanna tini godo'le qeelaahanna qeelamaancho afidhinote.

Owaante mitto hawaaxamino manna woy warramino manna mangisite ikko hattoo nni ka'lo aannoha ikkito owaantete yinanni.

Adawu agaraano, adawu agaraanoti yineemmoti dagannita qoosonsa agarte mittu ku'u koee gawajjannokki gede taalo owaante uyitannota adawu agaraanootti yinanni.

Baadi xagga mittu manchi fayyimmate basera harikkinni woyi wixe baaxxe harikkinni murotenni calla woyi muro horonsire huranno gara baadi xagga yinanni

hijaara hijaaraho yineemmo wote kinchunni minamino mine ikkanna hijaaru manchu beettira lowo horo aara dandaanno mittu garinni hijaara wolu mannira uyiine hakkunni manniwiinni mitte eo afi'nammora dandiineemmo.

electiroonikise electiroonikisete yineemmoti babbaxino horo aanno uduunnicho ikkanna lawishshaho bilbila raadoone telewizhiinenna woleno kuri lawannoreeti.

elekitiroonikise elekitiroonikise yineemmohu babbaxitino dani siwiilinni loonsoonnire ikkitanna kuni uduunnichino babbaxitino horora yine loonsoonniha baalanka elekitiroonikise yinanni.

Daganna maate daganna maatete yineemmohu mereero lowo badooshino hoogiro mannu kiiro badooshi no dagate yineemmohu batinye mannu kiiro ikkanna maatete yineemmohu kayinni shiimu mannu gamboosheeti

Poletika. Pletikaho yineemmohu mittu manchi mitte daga hiito ikkite heedhannoro hedosira noore sayisate hedewore satisate horonsiranno hayyo poletikaho yinanni.

seesa seesaho yineemmohu mitturichi xu'mara biifara illete la'anno manna halchishara yine biifinseemmonna xu'minseemmo gara seesaho yineemmo.

baattote ofollonna xagga baattote ofollo yineemmo wote baatto hiitto ikkite kalaqanturonna hiitto ikkite ofolturo kulanno garaati xaggete yineemmoti kayiinni tenne baattote ofollono ikko wolere xaggeeffanteemmo garaati.

Biifisa, biifisate yineemmo woyte mittoricho bushaawinore seyaanno gede assi'nenna dancha gede mannu la"anno gede assi'ne xu'minseemmo gara biifisate yinanni.

Egenshiishsha, egenshiishshaho yineemmohu mitte uurrinsha mittoricho xawisate hasidhe giddonsa loosay no woy gobbaanni noo manni la"anno gede assite mitte basera xalitannoha egenshiishshaho yinanni.

amma'no amma'note yineemmoti anera konnericho assannoe anera konnericho aannoe anera konne hedo'ya tenne wonshannoe yine amma'nineemmoha baala amma'note yineemmo.

Booharanni mereerisha, booharanni mereerishaati yineemo woyiitte baxilaanchunna baxilaancho, jaallunna jaalla, hakiichiyino sa'eenna duucha daa'ataano biifinno basera marte yanna sayiisanno baseeti.

muziiqa muziiqaho yineemmohu duucha huuro aannoha ikkanna konne muziiqa horonsi'neemmohu jilu mine amma'note mine babbaxitinowa poletiku uurrinshawa horonsi'neemmo.

Owaante, owaantete yineemmoti mitto hawaaxaminoha woy qarraminoha kaa'line uyineemmota hattee owaantete yineemmo.

Owaante, owaante yineemmohu mitto ruukkitinosi mancho woy gadaddinosi mancho mitte aani woy mitto looso loosatenni kaa'linummoha ikkiro owaantete yinanni.

Ko'attete. Ko’attete yineemmoti manchu beetti horonsirannota ikkitanna ko'atte tini manchu beettira lekkasira aana iillannoha babbaxxino qarra gatisate kaa'litanno

Safote latisha safote latishaati yineemohu mitto looso loosate mixo assine woyi hedo assine qixaanibe agaroomowa hakkoye safote lailtishaati Yineemo

Giwirinna giwirinnaho yineemmohu manna ikkanna kuni manni loosiranno manni hiittoo yanna loosiranno hiitto asse loosiranno yitanno hedo worannoha woyi aannoha giwirinnaho yinanni.

seensille seensilleho yineemmowoyite wolu garinni xumille ikkanna duuchu garinni seesiisa dandiineemmo mitturichira buurre kuula buurrenna wolere buurre.

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwa yineemmohu leeltinorenna mitte gobba gashshitinore egennaamma hayyotenni gashshitino manna afantino gashshaanonna annuwaho yinanni.

seesaho yineemmorichi mitturichi xu'maranna biifara illete la'anno manna hagiirsiisara yine biifinseemmonnna xu'minseemmo gara seesaho yineemmo.

Daganna maate daganna maatete yineemmote mereero mannu kiiro badooshi callu no dagate yineemmoti lowo manni gambooshe ikkanna maatete yineemmoti kayinni shiimu manni gamboosheeti

Daddalo, daddaloho yineemmohu lamu manchi woy lamu manchira aliidi manni xaadannoha ikkanna mittu widiidi uduunnicho shiqisheenna mittu birra abbe birranna uduunnicho soori'nanni gara daddaloho yinanni.

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mineeti yineemmohu manchu beettira eo aannoha ikkanna bunu mineeti yineemmohu buna anganni mine ikkanna sagalete mineeti yineemmohu kayiinni hurbaaxineemmo baseeti.

Sumuda, sumudaho yineemmohu, mittoho la"ate woy da"aatate biifanno basera kinchunni woy haqqunni biiffinse uurrinsoommoha sumudaho yinanni.

Giwirinna, giwirinnaho yinneemmohu manna ikkanna kuni mannino mite daga hiitto ikkite loosidhanoro yiite yanna loosidhanoro maa loosidhanoro kulanoha giwirinnaho yinnanni

Hayyonna bude, hayyote yinneemmo woyte egennammu manni afinore saysano doogoti, budeho yinneemmohu kayinni mite daga gamba yte wodhitinoho

muro murote yineemmoti manchu beettira horo uyiitannote ikkitanna muro nookkiha manchu beettino heere dandaannokkita tenne xawissannota murote yinanni.

Odoo, odoote yineemohu mittu manchu babbaxitino garinni babbaxinno garinni afiranno odoo woleho sayiisano woy odeessanno gara odoote yineemo.

Hara daa"attonna darama hara yineemmo woyite mitto hee'noonni basenni albira woy badhera hinge harate daa'attote yineemmo woyite mittoricho worroonnire daa"atate woyi maa'la'late daramate yineemmo wote mitte basenni mitte base daramate.

mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu mini giddo horonsi'neemmoha ikkanna babbaxitino horo aannohanna babbaxino biinfille abbannoha mini uduunneeti yinanni.

Maashinubba, maashinubbatte yineemoti kiirose lowotta ikkitanna tini maashinubba babbaxitinno horo uyiitannoketta ikkitinotta maashinubbatte yineemo.

Faashine faashinete yineemmori mitte yanna giddo haroo ikke dayinoricho hakkoye duuchu manni harunise konne uduunnicho woy babbaxeworicho horonisira hanafiro faashinete yinanni.

Hayyonna bude, hayyotte yineemmoti egenaamu manchi afinore wodanisira noore woleho sayiisanno doogooti. Budeho yineemmohu kayiinni mitte daga giddo afamanoha dagate balchooma kulannoho.

Daddalo, daddaloho yineemmohu mittu manchu uduunne shiqisheenna hakkoye uduunne adhe ku"u manchi birra woy saante aannoha ikkiro hakkoye daddaloho yinanni

Amma'no. Amma'note yineemmoti anera konniricho assannoe hogoommore aannoe anera yine hexxineemmo ikkiro amma'note yinanni

Afantino gashaanonna annuwa afantino gashaanonna annuwaho yineemmori mitte yanna woyi albinni hanaffe xaa geeshsha gashitanni noori dancha kaayyo ilamate uyiteewore afantino annuwaati yineemo.

sumuda sumudaho yineemmohu mitto biifino woyi leellino basera qansanniha woyi uurrinsanniha kinchunni loosamino ikkanna mitte dagaha dancha ayiimmasenni duduwose duduwannoha ikkanno

Roso, rosoho yinneemmohu lamu danni manni xaade rosiisaanchunna woyi rosaano xaadenna ,rosiisanchu afino egenno rosaanote saysano doogo woyi hayyo rosoho yinnanni

Agatto, agattote yineemmoti lamu dani agatto no shaqqado agattonna kaajjado agatto no, shaqqado agattoti yineemmoti kalaqamunni angeemmot afi'nemmota ikkitanna kaajjadote yineemmoti kayiinni manchu looseete

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu, seeda yanna adhe manchi beetti haranno doogo shiima yanna giddo masse iillishannoha hodhishshaho yinanni.

Booharranni mereersha, booharranni mereershaati yineemmohu baxillaanchu baxillaanchote ledo, jaalu jaalu ledonna babbaxitinno daa'ataanno dagge yanna sayiissanno base boohaarranni mereershsha yinanni.

hara daa''attonna darama harate yineemmoti mittuwiinni ka'ne wolewa harate daa''attote yineemmoti mittoricho la'ate woyi maa'la'late daramate yineemmo wote basetenni ka'ne ba'ate.

Kalaqonna qooxeessa, kalaqote yineemmo woyte manna saada woy lubbo noonsare ikkanna, qooxeessaho yineemmo woyte kayiinni kuni wonankunni yeemmori hee'ranno baseeti.

safote latishsha safote latishshaati yineemmohu mitte hedo fushshine hatee hedonni konnericho hananfeemmo yine hakuyiira qixxaawo assinummoha ikkiro safote latishshaati yineemmo.

Owaante, owaantete yinneemmo woyte ,owaante lawishshaho anga ajino mannir babbaxeyo garinni maa'nino mannira mangiste aa dandiittano, mangistete worooni nooti mite uurrinsha uyitta dandiittanota owaantete yinnanni

Mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yineemmo woyite mereeronsa lowo badooshi no mini uduunnichi mine calla horoonsi'nanniho biirote uduunnichi biirote loosanno manni horoonsirannorannoho

Giwirinna, giwirinnaho yineemmohu manna ikkanna kuni mannu mittu manchi loosirannota doogo rosiisanno manna hiitte yanna loosirannoro kulannoha giwirinnaho yinanni.

Hara daa'attonna darama, harate yineemmoti mitte basenni ka'ne mitte base harate, daa'ttote yineemmoti kaayiinni mittoricho maala'late woyi la'ate. daramate yineemmoti gobatenni ka'ne ba'ate.

mininna dubbu saada mini saadaati yineemmoti mini giddo afantannoreetinna mini manna rossinoreeti dubbu saadaati yineemmoti gaxigalaho.

Odoo, odoote yinneemmoti balaxe afino manchi afinore afinokki manchira afano gede assa odeessano gara odoote yinnanni

Looso, loosoho yineemmohu mittu manchi hee'rate, lophate sagale afi'ratenna woleno konne labbannore afi'rate baalanka loosoho yinanni.

bunu minenna sagalete mine bunu mineeti yineemmohu bunanna wolere anganni godo'lineemmo base ikkanna sagalete mineeti yineemmohu hurbaaxineemmonna saga; lineemmo mineeti.

looso loosoho yineemmohu mittu manchi heerate, lophate sagale afiratenna wolere konne lawinore afirate loosannoha loosoho yinanni.

electiroonikise electiroonikisete yineemmote babbaxino dani siwiilinni loonsoonni uduunnicho ikkanna kuni siwiilino babbaxitino horora horonsi'neemmoha

muro murote yineemmoti kalaqamu muronna manchu loose fushshino ikkitanna tini murono manchu beettira ikko kalaqamu baalira dancho horo uyiitannota ikkitinota murote yinanni,

Koatte, koatte babbaxino danni woyi babbaxino garinni loosantinotta ikkittanna tinni koatte manchi beettira lekkasira iillano qarra baallanka gargartanotta koattete yinnanni

Adawu agaraano adawu agaraanooti yineemmoti mittu qarri iillannokki gede qansichuyita qoossosi agartannore adawu agaraanooti yineemmo

Elekitironkise, Elekitironkisete yineemmoti duucha horora babbaxxitino horora horonsi'neemmore ikkanna lawishshaho, bilbil, raadone, televiyiine woleno kuri lawannoreeti.

Politikka, politikkaho yinneemmohu mite gashaano woyi egennamu horonsidhano coyirate gade ikkanna hakku politikku mite higge fuliha ikkiro mite mitu gashaanchi horonsiranni nooha ikkiro daga gashaate hayyoti yaate.

Roso, rosoho yineemmo woyte lamu babbaxxino manni xaade yeemmo woyiteno rosiisaanchunna rosaano xaaddenna tosiisaanchu afi'rino egenno rosiisaanote sayiisanno hayyo rosoho yinanni.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saadati yineemmori mereero lowo badooshshi no mini saadaati yineemmori manchu beettira duucha horo uytara dandiitanno, dubbu saadati yineemmori kayiinni dubboho afantannoreeti.

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yineemmohu eo afi'nanni doogo ikkirono bunu mineeyi yineemmohu buna anganni mine ikkanna, sagalete mineeti yineemmohu kayiinni baaxxineemmo dargaati

Mininna dubbu saada, mini saada yineemmori lawishshaho, laloho, harricho, farashshonna babbaxxitinore shiimmadda saadda ikkitanna dubbu saadaati yineemmoti ambooma, daguncho yineemmori

Muronna laalo, murote yineemmoti horo babbaxxitinota uytannota ikkitanna, laalote yineemmoti kayiinni mutotewiinni afi'nanni gummaati.

Godo'le godo'lete yineemmoti xaa yannara lowo base amadinota ikkitanna mittu ragi qeelaancho ikkanna mittu ragi qeelamaancho ikkannota amaddino dooga afidhinota godo'lete yinanni.

muronna laalo muronna laalote yineemmote mereero lowo badooshshino hoogiro laalo murotewiinni afi'neemmote muro nookkiha laalo heedhara didandiitenno.

Kalaqonna qooxeessa, kalaqohonna qooxeessaho yineemmo woyte kalaqote yineemmohu kalaqama ikkanna, qooxeessaho yineemmohu kalaqamino kalaqami hee'ranno baseeti.

Godo'le godo'lete yineemmoti lame gaamo woyi lamete aliiditi xaaddeenna mitte qeelaancho ikkiteenna. mitte qeelanteenna qeeltuti dancha afansha aditannota godo'lete yinanni.

Kalaqonna qooxeessa, kalawote yineemmohu duuchu gari manna lalo babbaxxitinore ikkanna qooxeessaho yineemmohu kayiinni kuni wonanku yeemmori baalunku afamanno baseeti.

mininna biirote uduunnicho yineemmo woyite mereeronsa lowo badooshshi heerannoha ikkanna mini uduunnicho yineemmohu mini giddo horonsi'nanniho biirote uduunnichooti yineemmohu biirote giddo horonsi'nanniho.

baattote ofollonna xagge baattote ofollonna xaggete yineemmoti baatto hiittoonni kalaqantinoro xiinxalitinori xiinxallaano affino garinni kultanna xaggeeffanteemmo gara baattote ofollonna xaggaese yinanni.

Egenshshiishsha, egenshshiishshaho yineemmohu mitte uurrinshsha hasidhinorenna dagate hasiisinoricho massite mitte basera xallitannoha egenshshiishshaho yinanni.

Minenna gallanni mine, Minenna gallanni mine yineemmo woyiite mereerosi lowo badooshshsi nooha ikkanna mine yineemmo woyiite mannu nookkiho woyi mine callaho, gallanni mine yineemmo woyiite duuchu manni heerannowaati.

Faashine, faashinete yineemmo woyte mitte yanna giddo woy mittu diri giddo haaro ikke dayiinore mannu hakkoye haaroricho asse harunsanni nooricho faashinete yaa dandiineemmo.

Owaante, owaantete yinneemmohu hawaaxamino mancho woyi qarramino mancho shetino manchira uyineemmoitta kaa'lote gara owaantete yinnanni

Odoo, odoote yineemmoti mittu manchi balaxe afi'nore afinokki mannira afanno gede asse kulanno woy odeessanno gara odoote yinanni.

Daganna maate, daganna maatete yineemmohu manni gambooshshe ikkanna dagate yineemmohu kayiinni duuchu woy batinyu manni xaadino base ikkanna maatete yineemmoti kayiinni boodu woy shiimu manni gambooshsheti.

amma'no amma'note yineemmoti mittoricho assannoe wodani'yara noore wonshannoe yine amma'nineemmota amma'no baalanta amma'note yinanni.

Biifisa, biifisate yineemmorichi mitttoricho bushaawinore raga ba'inorenna illete bushinore illete biifawo gedenna xu'me leellawo gede assi'nemmo gara biifisate yineemmo.

Hodhishsha, hodhishshaho yineemmohu seeda yannanni marre iillineemmo base shiima yanna giddo masse iillishshannonkeha hakkoye hodhishshaho yineemmo.

Seesa, seesaho yinneemmorichi mittoricho leellanonna xu'mano gede assine mannu wodana goshoshano gede assine xu'minseemmo gara seesaho yinonni

Giwirinna, giwirinnaho yineemmohu manna ikkanna kuni mannino mittu manchi loosirannohu hikku garinni loosirannoro hiitte yanna loosirannoro xawise kulannoha giwirinnaho yinanni

Roso rosoho yineemmohu lamu dani manni xaadeenna rosaanonna rosiisaanchu rosiisaanchu rosaanote afino egenno beehanno hayyo rosoho yinanni

Booharanni mereershi baxilanchu baxilanchote ledo ,jaalu jaalisi ledo hattono babbaxitino daa"attano marrite dancha gede ikkittanni yanna sayisanni horonsidhano base booharishu mereersha yinnanni

biifisa biifisa yineemmorichi wolu sidaamu afii tironni xu'misa ikkanna mittoricho bushaawinoricho mannu illera biife leellanno gedenna mannu wodana goshooshanno gede assineemmorichooti.

Supermarketete mirte supermarketete mirte yineemmohu jawa dikkirate base ikkanna konni katamira duucha biifanno uduunne xu'mino uduunne afi'neemmo base supermarketete miteeti yineemmo.

Biifisa, bushawinore ,raga bainore, ilete giwisinoricho dancha gede ikke xu'me biifano gedenna duuchu manni halchano gede assineemmo doogo biifissate yinnanni

Superi maarkeete mirte tini luphi yitino hidhanna hiramate base ikkitanna dancha woyi biifino uduunnicho afi'nanni base superi maarkeettete mirteeeti yinanni

Daddalo, daddaloho yineemmohu mittu ragi uduunnicho qixxeesseenna mittu ragi birra qixxeesseenna uduunnicho uyiine birra adhinanni doogo daddaloho yinanni.

Mininna biirote uduunnicho mini uduunnichooti yineemmohu mini giddo horoonsi'neemmonna mini horo aannoha ikkanna biirote uduunnichooti yineemmohu kayinni biirote horo aanno uduunnichooti

biifisa biifisate yineemmohu mitto bushaawinorichonnna illete la'ate giwisinoricho biddi assine xu'minse mannu la'annowa shiqishate.

odoo odoote yineemmoti balaxe afinore mittu manchi afinokki manchira konne kuni ikkino kuni togo ikkino yee sayiisanno gara odoote yinanni.

Sagale, sagalete yineemmoti duuchu garinninna duuchu daninni qixxaabbe shiqqannote, tenne sagale horonsi'rannohu manchu beetto callaati, manchu beettira sagale lowo horo afidhino.

sicconnna badooshshe sicconna badooshshe yineemmohu mitte dagara ayiimmansa xawisannoha ikkanna sicconna badooshsheho yineemmohu mitte daga duucha baatooshshe baatte abbitinoho.

Maxaaffa, maxaaffatte yineemmori egennaamu babbaxinno garinni affidhino egenno wole ilamara sa'anno gede mittowa duuno duunanni basera duunte sayiissanno garaati.

tuqu xaadooshsheeti yineemmohu baalu manni mittu qooli aana lawishshaho fesibuuke telegiraame imonna babbaxino tuqu xadooshshi ledo xaade hedosi soorriranno baseeti.

safote latishsha safote latishshaati yineemmohu mitto looso loosate mixo fushshine woyi hedo amande konne loosate hendoonni hedo woyi tenni mixo gumullanni doogo hananfanni doogo safote latishshaati yinanni.

tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshsheeti yineemmohu mannu baalunku gamba yee hedosi soorriranno baseeti lawishshaho telegraame feesibuuke imote yineemmori woluno kuri lawannori.

Muuziiqa muuziiqaho yinannihu babbaxxitino horora loonsoonniha ikkanna kuni muuziiqi mitte amma'note widoonni mitte poletiku widoonni ikko jilu basera horoonsi'nanniho

Umu danancho umu dananchooti yineemmohu manchi beettira umu aana afamannoha ikke manchu beettira iillanosi qarra gargarara dandaanno lawishshaho umu damuume qiida arrisho lawannore.

Minenna gallanni mine, minenna gallanni mineeti yineemmo woyte mereeronsa lowo badooshshino hoogiro, mine yineemmo woyte mannu hee'rara hoogara dandaanno, gallanni mine yineemmo woyte mannu nooha ikkara dandaanno.

Supirimaarketete mirte ,supirimaarketete mirteti yinneemmohu luphi yiinoha dikkirate base ikkanna tene dikko giddono biifinoha xu'minohanna halchishano uduunicho afi'neemmo base supirimaarketete mirteti yinnanni

Afantino gashshaanonna annuwaho afantino gashshaanonna annuwa yineemmo woyte mitte gobba gashshat woy gashshite dancha looso loosate leeltino gashshannoti

Faashine faashinete yineemmoti mitte yanna giddo haaro ikke dayiinoha hakkoye duuchu manni harunsiha ikkiro faashinete yinanni.

Daganna maate, dagana maatete yinnemmori mereero mannu kiiro badooshi callu no, dagate yinneemmohu bati'ne daga xawisanoha ikkanna ,maatete yinneemmori kayinni shiimico manna calla xawisanoho

Kalaqonna qooxeessa, kalaqote yineemmoti qooxeessu aana afantanno, qooxeessu nooyikkiha kalaqo heedhe didandiitanno, lamunku mimito amade harannoha kalaqonna qooxeessaho yinanni.

Baattote ofollonna xaggese baattote ofolla yineemmoti baatto hiittoo garinni ofoltinoro baattote ofolla gara kulatenna tenne baattote xaggeno ikko wole babbaxino coye xaggefanteemmo gara xaggete yinanni.

Babbaxino dani uduunnicho, babbaxino dani uduunnichooti yineemohu babbaxitino horora loonisoonihana babaxino daninni loonsooni uduunnicho ikana aanoti horosino babbaxitinote.

Muro, murote yinneemmoti mannu kaysinotta woyi kalaqamu fultinotta ikkittanna ,tini muro kalaqammaho ikko babbaxeyo garinni horo uyittanotta murote yinnanni

Hijaara, hijaaraho yineemmohu haqqunni woy kinchunni loosaminoha ikkanna, kuni hijaari duucha horo aanno, manna duucha eo afi'rannoha ikkannoha ijaaraho yinanni

Daaganna maate, dagate yineemmoti lowo manni gambooshshe ikkanna maatete yineemmoti mittu hashshaanonna gashshaama xaaddinowa heeranno mannaati.

Egenshiishsha egenshiishshaho yineemmohu mitte uurrinsha hasiisinoserichonna daga hasidhanore fushite mitte basera xallitanoricho egenshiishshaho yinanni.

hayyonna bude hayyote yineemmowoyite coyirate gade ikkitanna budeho yineemmowoyite kayinni mitte daga baxxenna baxante uurrisidhinoha ayimmansa xawisannoha budeho yinanni.

Roso, rosoho yineemmohu lamu babbaxxino manni xaade rosaannonna rosiisaanchu, rosiisaanchu afi'rino egenno rosaanote sayiisanno hayyo rosoho yinanni.

minenna gallanni mine mineho yineemmo woyiite mannu heerannoha woyi heerannokkiha ikkanna gallanni mineeti yineemmo woyiite mannu noo mineeti yinanni.

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu seeda yanna giddo marre iillineemmo base hasi'noommo yanna giddo hasi'noommo yannanni masse iillishannonkeha hodhishshaho yineemmo.

daganna maate dagate yineemmoti duuchu manni gambooshshe ikkanna maatete yineemmoti kayiinni minaanninna minaama oosote gambooshsheeti.

Babbaxxino dani uduunnicho, bababxxino dani uduunnichooti yineemmo woyte babbaxxitino horo aano uduunnicho ikkanna babbaxxino garira horonsi'nanniha babbaxxitino dani uduunnichoho yinanni.

mininna dubbu saada mininna dubbu saada yineemmowoyite lowo badooshshi no mini saada yineemmori mini giddo afantannotenna mannaho horo uyitannote dubbu saadaati yineemmoti kayinni mannaho horo uyitannoha nafa ikkirono kayinni akatinsa baxxannoho.

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwaho yineemmori mitte daga gashshitinorenna mitte hayyo afidhinore ikkitanno.

Maxaaffa ,maxaaffatte yineemoti babbaxittinno egenaami wodanisayi burqanorenna babbaxiyooricho wolu wiini la'e afinore wolu afanno gede duunanni baseeti.

minenna gallanni mine mineho yineemmo wote kinchunni ikko haqqunni loonse calla qixxeesinooha ikkanna gallanni mineeti yineemmohu mannuno saadano heedhanno mineeti.

Supirmaarketete mirte, supirnaarmetete mirteti yinneemmoti luphi yiinnoha dikkote base ikkittanna tini baseno dancha biifinohanna xu'minoha afi'nanni base supirimaarketete yinneemmo

Borrote uduunne borrote uduunneti yineemmohu babbaxitino borro borreesatenna babbaxeworicho loosate horonnsi'neemo uduunnicho borrote uduunne yineemmo.

hara daa''attonna darama harate yineemmoti mittuwiinni albira hinge woyi badhera hinge harate daa''attote yineemmoti mittoricho la'ate woyi maala'late daramate yineemmoti kayiinni hee'noonniwiinni ka'ne ba'ate.

maxaaffa maxaafffate yineemmoti babbaxitino egennaammi giddonsanni burqitinota woyi wole xa'mite affinota mitte basera duunte wole ilamara saayiissannota maxaaffaho yinanni.

Sagale, sagalete yineemmoti babbaxino garinni loonse shiqinshoonnita ikkittanna tenne sagale manchu beetti heeratenna, wolqa afiratenna iibbille afirate itannote.

Maxaafa maffate yineemmoti duuchu egennaammu giddonsanni burqinore wiyi wole manna xa'me afinore konni gana daanno manni horonsirara duunnanni base maxaafa yinanni.

Maxaaffa. maxaaffaho yineemmohu muttu manchi woyi duuchu egennaammi guddonsa burqinore woti wole xa'mite affinore duuntanno baseeti

babbaxino dani uduunnicho babbaxino dani uduunnichooti yineemmo woyite babbaxitino dani horora babbaxitino dani garinninna babbaxino garinni loonse shiqinsheemmoricho babbaxino dani uduunnichooti yinanni.

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu mannu seeda yanna woyi seeda barra hare iillanno doogo shiima yanna giddo masse iillishannoha hodhishshaho yinanni.

Hijaara, hijaaraho yineemo woyiitte haqunni woy kinchunni loosaminno mine ikkanna hakku hijaaru manchu beettira duucha e'o afirinno. Lawishshaho, mittu manchu wolu manchira hijaara oyee mitte e'o afirara dandaanno.

koatte koattete yineemmmoti babbaxitino dani uduunninni loonsoonniha ikkanna tini koatte manchu beettira daanoha lekkate qarra gargaratenna dancha horo aate horonsi'nanni.

Muro. Murite yineemmoti kalaqamunni hasiissannota ikkitanna muro nookkiha kalaqamu heere di dandaanno. Murote yineemmoti kalaqamaho badhete miqichooti yaate.

Babbaxino dani uduunnicho, Babbaxino dani uduunnichooti yineemmohu babbaxino garinni loosaminoha ikkanna babbaxitino horo aanno uduunnicho baalanka babbaxino dani uduunnichooti yinanni.

egenshiishsha egenshiishshaho yineemmo wote mitte basera woyi olliira fulannoha ikkanna kuni fulanohu mannu duucha xa'manni mitii'mikkinni mittoricho hasirinoricho afiranno garaati.

hayyonna bude hayyonna budeho yineemmo wte hayyo afino manchi afinore kulanno garaati budeho yineemmohu kayiinni mitte dagaha woyi gosaha balchoomase xawisanno

Muuziqa, muuziqaho yinannihu duuchu dani siwiilanni loosaminoha ikkanna kunni duucha huuro amadinohu duuchu garira horonsi'nanniha jilu mine maga'note mine lawinorira horoonsi'nanni.

Seensile, seensile yinneemmohu mittoricho biifano xu'mano gedenna ilete leele manna baxisano gede assine loonsoommoha seensileho yinneemmo

Sicconna badooshe, sicconna badoosheho yineemmohu mitte dagaha ayyinsa kulannoha hakkuno lowo baatooshshe baante abbinoonniha xawisannorichooti.

muziiqa muziiqaho yineemmohu duuchu dani huuro afirinoha ikkanna konne muziiqa maga'note mine jilu mine duuchawa horonsi'neemmoha muziiqaho yineemmo.

safote latishsha safote latishshaati yineemmohu mittoricho hananfoommoricho jeefote geeshsha noo yannuwa baalanta safote latishshaati yinanni.

amma'no amma'note yineemmoti kuni anera danchare aannoe kuni ane gatisara dandaannoe kuni anera hasiroommoricho aaera dandaanno yine amma'nineemmoha amma'note yinanni.

hodhishsha hodhishshaho yineemmohu seeda doogo shiima yanna giddo mare iillannohanna mannu wolqanni haranno uduunnichooti.

Hodhishsha. Hodhishshaho yineemmohu manchu beetti seeda yanna adhe haranno doogo shiima yanna giddo masse hedinowa iilishannoha hodhishsha yinanni.

Hara daa''attonna darama harate yineemmohu hee'noonni basenni wolewa hinge harate daa'attote yineemmohu mittoricho la'ate woyi maa'la'late daramate yineemmoti kayiinni gobbatenni ka'ne ba''ate

muziiqa muziiqaho yineemmohu duucha huuro aannoha ikkanna konne muziiqa maga'note mine babbaxitino poletiku mine horonsi'nanniha muziiqaho yinanni.

Roso rosoho yineemmohu babbaxitino egenno afirate yine ronseemmoho konne roso afi'neemmohu babbaxxewo garinni babbaxxino roso adhe daye aanno annuwiiniti.